Owesifazana ohlezi phansi othwele umntwana umntwana lo uhlatshwa ijekiseni ngumongikazi loba u dokotela ngemuva kwabo kukhona abanye abanengi abathwele abantwana okutshengisa ukuba balande ukuzohlabisa abantwana laba.

Abantu abahlezi phansi okukhanya ukuba yizigulane. Phambi kwabo kukhona owezempilakahle osokungaba ngumongikazi kumbe udokotela ,uthwele usiba uyabhalabhala.

Abantwana abancinyane abasekilinika kukhona oyedwa ohlatshwa ijekiseni okutshengisa ukuba kukhona umkhuhlane abawuvikelayo kumbe kukhona abakuyelaphayo lapha esibhedlela ngabantwana laba.

Abesilisa kanye labesifazana bayelapha ugogo ohlezi phansi abambambiseneyo ehlatshwa ijekiseni okutshengisa ukuba kukhona ukwelaphayo.

Abezempilakahle abagqoke impahla ezifananayo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, bavale amakhanda kanye lama lamakhala lomlomo okutshengisa ukuba ukhona umsebenzi abakade bewenza la.

Owesifazana ohlezi phansi ,uthwele umntwana omncani ongaba lezinyanga ezimbalwa. Umntwana lo uhlatshwa ijekiseni ngowesilisa ongaba ngumongikazi loba udokothela.

Owesifazana othwele ijekiseni lomuthi udonsa umuthi ophakathi kwebhodlela ewudonsa ngejekiseni okutshengisa ukuba ufuna ukuhlaba umuntu ukuze ayelapheke loba avikeleke emkhuhlaneni othize.

Abantu abagqoke impahla ezitshengisa ukuba kukhona umkhuhlane osubhahile endaweni leyi yingakho begqoke kanje ukuze behambe beye yelapha ngokufafaza imithi emphakathini.

Umuntu ohlezi phansi owesifazana ohlatshwa ijekiseni ngomunye wesifazana ongaba ngumongikazi kumbe udokotela okutshengisa ukuba ukhona umkhuhlane angabe emyelapha wona noma ewuvikela emzimbeni walo.

Abesilisa labesifazana abagqoke impahla ezitshengisa ukuba ngezomsebenzi . Okungama hovolosi alombala olithanga, bathwele owesifazana okhanya ukuba yisigulane, abangabe befuna ukusifaka emoteni.

Umfanekiso otshengisa igcikwane lecorona virus ukuthi lona libukeka liyinto enjani lokuthi lihlasela njani amasotsha omzimba emzimbeni womuntu.

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi abagqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka bazivala ngama musk okutshengisa ukubana ngabezempilakahle. Eceleni kwabo eceleni kukhona ezinye izigulani ezizoncediswa lapha.

Ibhakane elikhulu elikhuluma ngempilakahle loluhlala komuntu ehlala ehlanzekile izikhathi zonke. Likhona ibhakane lapha elikhuluma ngokuthi umuntu ayanze njani ukuze ahlale ehlanzekile izikhathi zonke.

Owesifazana ohlezi phansi ogqoke impahla ezibonisa ukuba ngowezempilakahle oyenza ngokuyelapha imikhuhlane eyingozi kakhulu ethelelwanayo. Lokhu kutshengisa indlela agqoke ngayo.

Abezempilakahle abagqoke izigqoko zomsebenzi okumhlophe kanye lama mask bazivalile amakhala lomlomo bayakhanya ukuba basemsebenzini lapha.

Owezempilakahle ongaba nguDokotela kumbe umongikazi uphethe imbodlela kanye lejekiseni. Imbodlela le yiyo elomuthi, umuthi uwudonsa ngejekiseni ukuze ayehlaba ogulayo.

Abesilisa kanye labesifazana abehlezi phansi abathwele abantwana abanye bamile . Oyedwa ophambili umntwana wakhe uhlatshwa ijekiseni engalweni okutshengisa ukuba ukhona umkhuhlane awuvikelwayo awuyelatshwayo.

Abezempilakahle abagqoke impahla ezifananayo okungumbala oyisibhakabhaka kukhona abakuthweleyo okungani ngamabhokisi osekungaba ngamabhokisi amaphilisi loba awemithi okukhanya ukuba kukhona umkhankaso abafuna ukuyawenza.

Owesilisa omileyo ogqoke ijazi elide elimhlophe, okutshengisa ukuba ngowezempilakahle, uhlola lowo owesifazana ohlezi phansi, emngenise emakhaleni, osekungaba yikumhlola umkhuhlane we COVID 19.

Owesifazana ubhabhule umntwana eqolo ngentsaro . Kukhanya uyagezisa lapha amabhakede . Usendaweni yokukhela amanzi okungani yisibhorani.

Abesilisa labesifazana bamile phandle komnyango wekilinika okutshengisa ukuba sebelungele ukuyayenza umkhankaso wabo wezempilakahle emphakathini ukuze abantu bavikeleke.

Owesifazana omileyo othwele umntwana omncinyane ongaphansi kwenyanga ezilitshumi lambili ngemuva kwakhe kukhona omunye njalo othwele umntwana omncinyane sokungabe besekiliniki.

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi kukhona phambi kwabo amaluba okucecisa amahle lematafuleni kukhona amanzi. Kukhanyaukuba kukhona abaxoxisana ngakho okuhambisana lezempilakahle

Owesifazana okha amanzi ngesigubhu esilombala olithanga. Amanzi la uwakha empompini. Ngemuva kwakhe kukhanya izihlahla ezinengi. Okutshengisa ukuba kusegangeni.

Owesilisa lowesifazana abamileyo okutshengisa ukuthi lo owesilisa usebenza kwezempilakahle, owesifazana uzokalisa umntanakhe ukuze ubone ukuba isisindo sakhe singakanani. Lapha kungabe kusekilinika kumbe esibhedlela esikhulu.

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi emabhentshini okutshengisa ukuba kusekilinika kumbe esibhedlela esikhulu. Sebengabe belindile ukuba bancediswe bathwele amabhuku phambi kwabo.

Owesifazana othwele umntwana ezandleni ukutshengisa ukuba kusekilinika lapha umntwana lo ufuna ukufakwa esikalini ukuze abonakale ukuba isisindo sakhe singakanani eceleni kukhona owezempilakahle ogqoke oluluhlaza okwesibhakabhaka.

Umntwana oncinyane ongaba leminyaka engaphansi kweminyaka elitshumi lanhlanu, ukha manzi empompini uwakha ngezigubhu ezilombala olithanga amanzi la akhanya ehlanzekile.

Owesifazana ufanekiswe ebhakaneni elikhulu, ukha amanzi empompini ngezigubhu ezilombala olithanga. Okhanya ukuba ngowase Rwanda.

Esibhedlela esikhulu esakhiwe kuhle, saba lendawo yokuzijabulisa, sipendwe ngombala omhlophe, amazenge apendwa ngombala obomvu.

Ibhakane elikhulu elikhuluma ngomkhankaso elizweni laseGhana eleRa Rwanda eleCanada lamanye ahlukeneyo. Umkhankaso lo ngowomkhuhlane obizwa ngokuba yiHPV okungumkhuhlane womlomo wesibeletho.

Abesilisa kanye labesifazana abamileyo, abanengi bakhona bagqoke impahla zokukhanya ukuba ngezezimpilakahle okutshengisa ukuba ukhona umkhankaso abafuna ukuyawenza. Ngemuva kwabo kukhona ibhakane elikhulu.

Ingaphandle yesibhedlela sabantu abakhubazekileyo ngokwengqondo sipendiwe ngaphansi ngombala oluhlaza phambi kwaso kukhona amaluba amahle aluhlaza tshoko laso sibhaliwe ibizo laso phezulu.

Umduli wesibhedlela esikhulu sabantu abangaphilanga kuhle engqondweni sipendwe ngombala olithanga saqunywa saceciswa ngombala oyisibhakabhaka.

Umfanekiso omuhle otshengisa ingaphakathi ikhanda lomuntu, ikakhulukazi isitho somzimba esibizwa ngokuthi yinqondo ukuba ibunjwe njani yona.

Ibhakane elikhulu elikhuluma ngomkhankaso ohambisana lempilakahle yengqondo .Ongabe kumele wenziwe emphakathi . Abo mphakathi bencedisana labezempilakahle.

Owesilisa okhanya ebobotheka ngemuva kwakhe kukhona abantu abamileyo osekungabe kukhona obekusenziwa lapha kumbe umkhankaso othize omayelana lezempilakahle.

Imota enkulu eyenzwe yaba yikilinika imota le iyabe ihamba iselapha abantu ezindaweni ezitshiyeneyo ayihlali endaweni eyodwa iyabe ilokhe iqhubeka iyengale iyengale ukuze abantu abanengi bancedakale.

ibhakane elikhulu elilombala obomvu libhalwe ngamabala amhlophe likhuluma ngomkhankaso wezempilakahle zengqondo ezabantwana abancinyane kusiya kwabantwana abalitshumi lasikhombisa

Ibhakane elikhulu elilezindlela zokunakekela umntwana. Kusukisela emncane esanda kuzalwa aze akhule enakekelwe kuhle.

Abantu ababili abesilisa abahlezi phansi oyedwa uthwele ugwalo losiba uyabhala bhala phansi ubhala lokhu okukhulunywa ngulo ophambi kwakhe okutshengisa ukuba lo obhala bhalayo usebenza kwezempilakahle.

Abantu ababili abahlezi phansi, omunye ubambe isihlathi, okutshengisa ukuthi kukhona into emkhathazayo emoyeni loba enyameni. Lowu ophambi kwakhe uyamduduza loba umnika izeluleko lezixwayiso.

Ingaphandle ekilinika kumbe isibhedlela esikhulu, kukhona amabhakane amabili amancinyane abhaliweyo. Eceleni kwamabhakane kulezihlahla ezinde eziluhlaza tshoko, kanye lotshani obuluhlaza obokucecisa.

Ibhakane elukhulu elitshengisa ukuba kusesibhedlela lapha kumbe ekilinika. Ibhakane leli libhaliwe ukuba iklinika ibizwa ithiwani. Eceleni kwalo kukhona utshani ubuluhlaza tshoko obokucecisa.

Ingaphakathi yesibhedlela esikhulu etholakala ezindaweni ezisemadolobheni ikakhulukazi, silembheda eyokulala izigulane imbheda leyi omunye lomunye ulenethi yokuvikela iminyane.

Ingaphandle yamakilasi esikolo sabafundi senfundo yezinga laphezulu kukhona utshani obuhle obucecisileyo kanye lezihlahla. Duze kwezihlahla kukhona ibhakani elitshengisa ibizo.

Ikilinika enkulu kumbe isibhedlela esikhulu lapha kukhona ibhakane elikhulu elitshengisa ukuba kutholakalani ekilinika le ngemva kwebhakane kukhona utshani obuhle obokucecisa.

Owesifazana othandelileyo intsaro uhlezi esitulweni ukhangele embhedeni olomntwana omncinyane, okukhanya ukuba umama lo uqeda kubeletha umntwana wasefakwa embhedeni lo phambi kwakhe.

Ingaphandle yekilinika ependwe ngombala olithanga eceleni komduli kukhona izimota ezipakiweyo kanye lamaluba okucecisa lotshani bokucecisa obuluhlaza tshoko.

Phakathi kwesibhedlela esikhulu. Kukhona imibheda ekhanyayo, kunye lamakhetheni ayiwo avala izigulane nxa zizehlolwa, ikakhulukazi abazithweleyo nxa behlolwa bayavalelwa ngamakhetheni.

Abesilisa abathathu abaphakathi kwekilasi le , bafundela kiyo izifundo zabo zempilakahle bagqoke okulombala omhlophe lama gilavi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka .

Owesilisa othwele isengeza mazwi ume phambi kwebhakani elikhulu elitshengisa ukuba kukhona umkhakhaso abawezayo loba izifundo abazezayo mayelana lezempilakahle.

Imitshina yakulezinsuku esekilinika kumbe esibhedlela esikhulu kuletafula lowesilisa ohleziyo lapho phambi kwakhe kukhona okungumtshina okuncinyane kanye lamagabha asetshenziswa ukufaka amasampula.

Owesilisa ohlezi phansi ugqoke iyembe elimhlophe . Phambi kwakhe kukhona umtshina afake ilihlo lakhe kiwo .Umtshina lo utholakala ikakhulukazi ezibhedlela ezinkulu.

Abesilisa labesifazana abagqoke impahla ezitshengisa ukuba basebenza ndawonye njalo basebenza kwezempikakahle bamili okutshengisa ukuba kulomkhankaso abafuna ukuyayenza loba bafuna ukufundisa abantu mayelana lezempilakahle.

Ibhakane elikhulu elitshengisa ukuba kuzabakhona umkhankaso wezempilakahle. Ebhakaneni leli kukhona abantu abesilisa labesifazana abahlangeneyo okutshengisa ukuthi yibo abazabe befundisa abantu emkhankasweni lo.

Ibhakane elikhulu elifanekiswe umntwana okhamise umlomo okhanya efuna ukunathiswa umuthi. Ibhakane leli likhuluma ngokuqakatheka kokuhlabisa abantwana imithi lokuthontisela okufaneleyo.

Ibhakane elikhulu elifanekiswe izindlela ezehlukeneyo abantu abangaziyenza loma abangazisebenzisa ukuze bamise ukumemetheka umkhuhlane we Corona ungayi ebantwini.

Owesilisa lowesifazana abami phambi kwebhakane elikhulu elitshengisa ukuthi ikhona umkhankaso ohambisana lezempilakahle okade bezowenza lapha kungaba semphakathini.

Ibhakane elikhulu elimbala umhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza elitshengisela ukuthi icikwane le HIV lingavikelwa njani lilatshwe njani lokuba linxabelwa kanjani

Abesilisa kanye labesifazana abakhanya ukuba basebenza kwezempilakahle bagaxe intanjana ezilamabizo abo okutshengisa ukuba kukhona umkhankaso okade besiyawuyenza.

Ingaphandle yekilinika kukhona egedini amabhakane amabili amakhulu atshengisa ibizo lekilinika le kanye lezinto ezitholakala kule ikilinika lokuba ivulwa nini ivalwe nini.

Ingaphakathi yesibhedlela esikhulu , kukhona imibheda eyinye ilazo izigulane eyinye ayila, kukhona njalo abezempilakahle abancedisa izigulane lezi ezilele emibhedeni le.

Owesifazana okhanya ukuba usebenza kwezempilakahle ugqoke ijazi elimhlophe uthwele amabhokisi amaphilisi ayehlukeneyo kanye lamabhodlela amancane ayiwo akhitshwa imithi isetshenziswa kujekiseni.

Owesifazana okhanya ukuba uzithwele ,ulele ebhentshini eliphandle kwekilinika kumbe esibhedlela esikhulu ubambe ikhanda, lokhu sokungabe kusenziwa ngokuthi isisu sakhe sesibuhlungu.

Abesilisa labesifazane abahlezi phansi abayenze udwendwe kutshengisa ukuthi kusekilinika lapha kumbe esibhedlela esikhulu osokungabe belindele ukuncediswa ngabezempilakahle.

Imota ebizwa ngokuthi yiambulensi eyiyo ethwala ikakhulukazi abantu asebegula kakhulu besuka ezindlini besiya ezibhedlela kumbe besuka emakilinika besiya ezibhedlela ezinkulu kumbe asebefuna ukubeletha.

Owesilisa onxume owesifazana umtshina wokuhlola ukuba igazi ligijima njani emzimbeni kanye lokuthi inhliziyo itshaya njani esandleni.

Ingaphandle yekilinika kumbe isibhedlela esikhulu amazenge aso apendwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka phandle kukhona abesilisa kanye labesifazana abamileyo abanye bahlezi phansi okutshengisa ukuba bafuna ukuncediswa ekilinika.

Ingaphandle yesibhedlela esikhulu kukhona ibhakane elikhulu elitshengisa ibizo lesibhedlela lesi kanye lokuthi sitholakala ngaphi eceleni kwebhakane leli kukhona izihlahlakazana ezincinyane ezokucecisa

Owesilisa olele embhedeni, uxhunywe emtshineni wokungezelela amanzi emzimbeni, okutshengisa ukuba useklinika kumbe esbhedlela esikhulu. Eceleni kwakhe kukhona itafula.

Owesifazane ogqoke impahla ezitshengisela ukuba usebenzise kwezempilakahle uthwele umakhale khukwini ubambe ibhokisi lama philizi okukhanya ukuba engaba esekhemisi kumbe esebhedlela esikhulu endaweni ehlala amaphilizi akulezi insuku

Umuntu okhanya emile owesilisa ebambe umgogodla okutshengisa ukuba kukhona okumkhathazayo loba ubuhlungu umgogodla lo ngendlela awubambe ngayo.

Ibhakane elikhulu elikhuluma ngokuthi umuntu olomkhuhlane wetshukela engazinakekela njani kukhona izinto izixwayiso ezehlukeneyo ezilotshiweyo lapha.

Umuntu okhangele ngamehlo akhanya elenhlamvu eziluhlaza okwesibhakabhaka ikanti wona amehlo amhlophe nke okutshengisa ukuba uwavule kakhulu okungaba elenkinga.

Imifanekiso otshengisa ingaphakathi yesisu somfazi ozithweleyo. Ongabe uthethwe kusetshenziswa imitshina, yakulezi insuku. Eyiyo ebona izinto ezingaphakathi kwemizimba yabantu.

Owesifazana omileyo, uhlatshwa ijekiseni emunweni. Okutshengisa ukuthi kukhona umkhuhlane awuhlolwayo ngulo ohlezi phansi, ongaba ngudokotela kumbe umongikazi.

Umfanekiso otshengisa ukuba ukhona umuntu okade ehloliwe, ingaphakathi kwakhe, ikakhulukazi izinso. Kwasekuthokala ukuthi kulomkhuhlane obizwa ngamatshe ezinso emzimbeni wakhe.

Ibhakane elikhulu elitshengisa ukuba i asima ngumkhuhlane wokuvaleka. Ungabonakala njani emuntwini, yiźiphi izibonakaliso ezitshengisa umuntu ulawo umkhuhlane lo.

Abesilisa ababili abahlezi phansi omunye ukhanya engosebenza kwezempilakahle ukhanya ngesikipha asigqokileyo omunye sengabe engumuntu ozokwelatshwa loba ozophiwa izeluleko mayelana kokunye okuhambisana lezempilakahle.

Abesifazana abamileyo ababili oyedwa ukhanya ukuba usebenza kwezempilakahle osokungaba ngu Dokotela kumbe u Mongikazi .Lo omunye uyakhanya ukuba yisigulane loba ngumama oqeda kubeletha .

Umfanekiso ogciniweyo otshengisa umkhuhlane wamathambo obizwa ngokuthi Yi osteoporosis. Umkhuhlane lo utshengiswe ukuba uhlasela njani amathambo omzimba kanye lomgogodla

Imitshina yakulezi insuku etholakala ezibhedlela ikakhulu ezibhedlela ezinkulu ezisetshenziswa ukuhlola izigulani zifakwe phakathi lapha kulayithiwe amalayithi

Owesilisa lowesifazana abahlezi phansi okukhanya ukuba ngumuntu lomkakhe .Owesifazana uzithwele ubanjwe isisu ngowesilisa . Phambi kwabo kukhona owezempilakahle ogqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka okukhanya ukuba uyabafundisa .

Isigulane silele embhedeni emakhanda aso kukhona imitshina exhunyiweyo, kukanti eceleni kukhona ombamba bambayo okutshengisa ukuba angaba ngudokotela kumbe umongikazi onguye omncedisayo.

Umfanekiso otshengisa ukuba kukhona umuntu owafakwa emtshineni wokuhlola izinso .Ekuhlolweni kwakhe kwasekuthathwa umpikitsha otshengisa ukuba izinso zakhe zilomkhuhlane obizwa ngokuthi ngamatshe ezinso.

Abantu ababili abahlezi phansi omunye uxhunywe emitshineni wokuhlola ukuba igazi ligijima kangakanani okutshengisa ukuba uhlolwa ngulo ophambi kwakhe ongabe esebenza kwabezempilakahle osokungaba ngodokotela kumbe amongikazi.

Imtshina emincinyane lemikhulu eyakulezi nsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu, esetshenziswa ukuhlola ukuba umuntu ubulawa yini, kusetshenziswa umchemo wakhe, igazi lakhe, isikhwehlela kumbe okunye nje okwehlukeneyo.

Imitshina yakulezi nsuku itholakala ezibhedlela ezinkulu lasemakilinika esetshenziswa ukuhlola imichemo, lamagazi, izikhwehlela kanye lokunye okuhlukeneyo okulethwa lapha.

Indlu ebizwa ngokuthi yiLab yilapho okuhlolwa izifo ezibuya lezigulane okuyimchemo, igazi kumbe izikhwehlela. Lapha zingafika ziyahlolwa zifakwa emitshineni.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabeyunivesithi okulapho okuyenzelwa ama thesti amanengi behlola izinto ezihlukeneyo ngezikhathi zezifundo zabo .

Imithi yakulezinsuku etholakala emakilinika lasezibhedlela ezinkulu ikakhulu lapho okuyikho okwenzelwa khona amathesiti nxa kuhanjiswa igazi lemichemo lokunye okwehlukeneyo

Owesifazane ulele embhedeni, uthunywe ngowesifazana okhanya ukuba usebenza kwezempilakahle umtshina esiswini okutshengisa ukuba uzithwele ingakho kuhlolwa umntwana ukuba uhlezi kuhle yini esiswini.

Umtshina omncinyane owakulezinsuku otholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lemaklinika. Umtshina lo usetshenziswa ngomongikazi labodokotela, usebenza uxhunywe esigulaneni ehlola ukuba sibulawa yini.

Umtshina omncinyane wakulezinsuku ophezu kwetafula elimhlophe. Eceleni kwetafula kukhona igabha eliyilo elifakwa izibi eziyabe sezisebenzile ekiliniki lapha. Kanye lomduli upendwe ngombala omhlophe.

Ifomu eliyilo. elibhalwabhalwayo nxa kulegazi elithethwe kusigulane, laselihanjiswa eLab. Lisiyahlolwa. izinto ezehlukeneyo. Ifomu leli yilo, elfilwayo.

Abantu ababili abahlezi phansi babambisane umfanekiso otshengisa ukuba ubuphuma emtshineni umtshina oyiwo ohlola ingaphakathi yomuntu ukuze kubonakale ukuba ubulawa yini .

Umuntu ohlezi phansi okutshengisa ukuba usebenza kwezempilakahle. Uthwele igazi uyabhalabhala phansi okutshengisa ukuthi lilethwe liyisampula ukwenzela ukuthi lihanjiswe emtshineni lifunwe ukuba lilenkinga yani.

Abantu abathathu abagqoke ezempilakahle okungumbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phambi kwabo kukhona imtshina yakulezinsuku eyehlukeneyo engatholakala emakilinika, ikakhulu lapho okutholakala khona abantwana abancane kanye labantu ababelethayo.

Owesilisa ohlezi phansi okutshengisa ukuba usebenza kwezempilakahle ulungisa umuthi okutshengisa ukuba ufuna ukuhlaba umntwana lo ohlezi phambi kwakhe ijekiseni emvikela kumkhuhlane othize loba emelapha.

Abasefazana abahlezi phansi kukhanya bayenze udwendwe okutshengisa ukuba bazohlatshwa amajekiseni okwelapha loba awokuvikela igcikwane kumbe umkhuhlane othize osumemethekile.

Ingaphakathi yekilinika kumbe isibhedlela esikhulu okuyikho okulelele khona abantu embhedeni le esesibhedlela omunye ubhanditshwe ikhanda okutshengisa ukuthi ulimele omunye njalo uxhunywe emitshineni

Owesifazane ome ngaphandle kwesibhedlela sabantwana lesabantu abazithweleyo abazobeletha, uthandele ithawulo wazivala amakhala ngemask

Abezempilakahle abamileyo phakathi okukhanya kukhona umsebenzi abawenzayo kundlela abagqoke ngayo okutshengisa ukuba ukhona ogulayo ohlinzwayo osokungaba yikugula loba yikuthi uyabeletha

Abezempilakahle abagqoke impahla ezilombala omhlophe, balungisa laba abakhanya beyizigulane abahlezi embhedeni. Kukhona lomtwana laye ohlolwayo.

Imitshina emincinyane eyakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lemakilinika, imitshina le isetshenziswa ngodokotela labo mongikazi nxa behlola abantu abagulayo.

Imitshina yakulezinsuku emncinyane eyehlukeneyo. Kulamaglavu, kulezigelo, kulamajekiseni, kulowokuhlola ukuba inhliziyo itshaya kangakanani kanye leminye nje eyehlukeneyo. Itholakala ezibhedlela loba emakilinika imtshina le.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu, emakilinika kanye lemakhemisi. Eceleni kwemitshina le kukhona umbheda olala isigulane besesihlolwa yimitshina le.

Imitshina yakulezi nsuku emincinyane etholakala ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilinika imitshina le ingasetshenziswa ngodokotela loba omongikazi ukuhlola kanye lokwelapha izigulane.

Ingaphakathi yesibhedlela esikhulu .Kukhona lapho imtshina emikhulu esetshenziswa ngodokotela bexhume izigulane ukuze babone ukuba kuyini okuhluphayo ngaphakathi emzimbeni .

Umtshina wakulezinsuku omkhulu otholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lemakilinika. Umtshina lo uyasetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi. Usebenza uxhunywe esigulaneni ukuze kubonakale ukuba sihlutshwa yini.

Amagilazi asetshenziswa ngadokotela kumbe umungikazi. Amagilazi la asebenza njengomtshina. Ayenelisa ukuhlola abone ukuba uhlupho lungaphi emzimbe yomuntu ogulayo.

Imitshina emincinyane eyakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lasemakilinika. Imitshina le isetshenziswa ngodokotela, ukuhlola kanye lokwelapha izigulane.

Umtshina omncinyane wakulezi nsuku otholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lemaKilinika. Umtshina lo uyasetshenziswa ngabezempila kahle ,usetshenziswa ugxhunywe esigulaneni ukuze bebona ukuthi sibulawa yini.

isitulo esitholakala kakhulu ezibhedlela ezinkulu sisetshenziswa njengo mtshina wakulezinsuku ukuyelaphela loba ukuhlalisela izigulane eziyabe zihlolwa ikakhulukazi amehlo loba amazinyo

Amazinyo amabili, amhlophe nke! Eceleni kwawo, kukhona imitshina emincinyane emibili. Imitshina le isetshenziswa, ikakhulu ngodokotela bamazinyo, nxa beselapha loba behlola ababulawa ngamazinyo.

Umtshina omncinyane wakulezinsuku osutholakala ezibhedlela ezinkulu, emakhemisi kanye lemakilinika. Umtshina lo uyasetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola kanye lokulapha abagulayo.

Umtshina wakulezi insuku obizwa ngokuthi yicomputer emtshineni lapha kukhona imifanekiso efanekisiweyo etshengisela ukuba kukhona ekade kuhlolwa emzimbeni womuntu othize

Umtshina omuncinyane wakulezi insuku otholakala esibhedlela ezinkulu, emakilinika kanye lemakhemesi. Uyasetshenziswa ukwelapha kanye lokuhlola izigulane.

Imitshina emincane eyakulezinsuku egoqela izigelo isetshenziswa kakhulu ngodokotela kanye labomongikazi ukwelapha kanye lokuhlola izigulane. Itholakala ezibhedlela ezinkulu.

Umtshina omncinyane owakulezi nsuku otholakala emakilinika ezibhedlela kumbe emakhemisi osetshenziswa ngabezempilakahle ukwelapha kanye lokuhlola izigulani.

imitshina emincinyane eyakulezinsuku egoqela amajekiseni izigelo imitshina yokuhlola isikhathi imitshina yokuhlola ukuba igazi litshisa kangakanani eyokuhlola ukuba inhliziyo itshaya kangakanani kanye lokunye nje okwehlukeneyo

Imitshina emincinyane yakulezinsuku, esetshenziswa ezibhedlela ezinkulu, kanye lasemakilinika. Lowona umtshina wandise ukusetshenziswa ukubulala ingcekeza.

Isipontshi esilombala omhlophe, esisandiswe ukutholakala ezibhedlela ezinkulu, sisetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi ukwelapha lokuhlola abagulayo.

Imitshina yakulezi insuku etholakala ezibhedlela ezinkulu ingasetshenziswa ngodokotela kumbe ngomongikazi eyabe isetshenziswa ixhunywe emzimbeni yezigulane.

Umutshina omuncinyane owakulezinsuku otholakala ezibhedlela ezinkulu Kanye lasemaklinika osetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngomongikazi kumbe odokotela ukuhlola lokwelapha izigulane.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu lemakilinika kanye lemakhemisi, imitshina le isetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela kumbe omongikazi ukwelapha kanye lokuhlola izigulane.

Umutshina omncinyane owakulezinsuku otholakala ezibhedlela ezinkulu, emakilinika kumbe emakhemisi loba layiphi indawo esebenza ngokwezempilakahle, imitshina le iyelapha lokuhlola imikhuhlane emizimbeni yabagulayo.

ingaphakathi yomduli wendlu eyikilinika kumbe isibhedlela esikhulu kukhona itafula kanye lesitulo esandise ukustshenziswa ngabezempilakahle ongaba ngodokotela kumbe umongikazi

Umtshina omuncinyane wakulezinsuku otholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lemakilinika. Umtshina lo uyasetshenziswa ngomongikazi loba odokotela ukuhlola kanye lokwelapha izigulane.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lemakiliniki esetshenziswa ukuhlola ingaphakathi yomuntu ukuze nxa kulokuhluphayo kubonakale besokuselatshwa.

Ingaphakathi yesibhedlela sabantwana kukhona imitshina ehlukeneyo emincinyane kanye lemikhulu, kanye lamabhakani atshengisa ukuba lesi yisibhedlela sabantwana, njalo abantwana bangaphathwa njani.

Umtshina omuncinyane omhlophe ngokombala . Utholakala emaklinika ezibhedlela lema khemesi . Umtshina lo ungasetshenziswa ngodokotela ukwelapha kanye lokuhloka izigulane .

Umtshina omncinyane owakulezi insuku, otholakala ezibhedlela, emakilinika, kanye. lemakhemesi. Umtshina lo usetshenziswa ukuhlola ukuthi igazi emzimbeni womuntu, ligijima kangakanani.

Umtshina omuncinyane owakulezi insuku otholakala esibhedlela esikhulu , ekilinikha kumbe ekhemisi loba yiphi indawo eyenza ngokweZempila kahle . Umtshina lowu ngosentshenziswa ngo Dokotela ukuhlola izigulane

Imtshina eminyane etholakala ezibhedlela ezinkulu, emakilinika, kanye lemakhemisi isetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola, ukufundisa kanye lokwelapha izigulane.

Umtshina omncinyane owakulezi nsuku otholakala emakilinika kanye lezibhedlela ezinkulu. Umtshina lo usetshenziswa ngoDokotela. Bawusebenzisa ezigulaneni.

Imtshina omncinyane owakulezinsuku otholakala emakilinika, ezibhedlela kanye lemakhemisi. Umtshina lo usetshenziswa ngodokotela labomongikazi uxhunywe esigulaneni ukuze sihlolwe.

Imitshina yakulezi insuku etholakala esibhedlela ezinkulu engasetshenziswa ngabezempilakahle okungodokotela kumbe omongikazi isetshenziswa ixhunywe ezigulaneni ukuze bahlolwe.

Indlu etshengisela ukuba lapha kusesibhedlela esikhulu loba ekilinika kukhona imitshina emincinyane eyiyo esetshenziswayo ezibhedlela Kanye lase makilinika ingathi ke emdulini kunamathiselwe amaphephaphepha.

Imtshina yakulezi insuku, etholakala ezibhedlela kumbe emakilinika. Isetshenziswa ngodokotela labomongikazi. Ukuhlola kanye lokwelapha, abagulayo abayabe besesibhedlela.

Umtshina omncinyane owakulezinsuku otholokala ezibhedlela ezinkulu emakilinika kanye lemakhemisi kumbe loba yiphi indawo eyenza ngokwezempilakahle, imtshina le isetshenziswa ixhunywe kuzigulani.

Imitshina eminengi emincinyane kanye lemikhulu etholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lemaklinika .Imitshina le iyasetshenziswa ngabezempilakahle ixhunywe ebantwini ukuze bahlolwe

Imitshina emincinyane yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lasemakilika imitshina le isetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi iyandise ukusetshenziswa kakhulukazi nxa kulomuntu ohlinzwayo.

Umuthi wakulezinsuku otholakala emakilinika, emafamasi kumbe ezibhedlela ezinkulu osembodleleni elombala oyinsundu lesivalo esimhlophe. Umuthi lo uyelapha ukukhwehlela.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala emakhemisi , emakilinika kanye lezibhedlela ezinkulu . Amaphilisi la amhlophe phakathi asegabheni elimhlophe njalo .Ayandise ukunathwa ngabantu besifazana .

Umuthi wakulezi nsuku otholakala emakilinika , ezibhedlela kumbe emaKhemisi osesigubhini esimnyama esilesivalo esimhlophe. Umuthi lo usetshenziswa ngabantu abakhwehlelayo. Uyelapha isifuba.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala emakilinika, ezibhedlela kumbe emakhemisi. Ayelapha izifo ezehlukeneyo ayandise ukusetshenziswa ikakhulu ngabantu abadala.

amaphilisi akulezinsuku atholakala emakilinika ezibhedlela ezinkulu kanye lasema khemisi amaphilisi la angumbala oligolide asetshenziswa ikakhulukazi ngabantu asebekhulile

Amaphilisi akulezinsuku atholakala emakhemisi, emakilinika kanye lezibhedlela ezinkulu. Amaphilisi la angasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Imithi yakulezi nsuku ephakathi kwe "tube" elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama imithi le ingasetshenziswa ukugcoba loba ukuhlikihlela indawo eyabe ibuhlungu emzimbeni womuntu.

Isandla esithwele umuthi wakulezinsuku otholakala emakhemisi, emakilinika loba ezibhedlela ezinkulu ngemuva kwesandla lesi kukhona ikhabothi lile mithi lamaphilisi okwehlukeneyo njalo okwelapha izifo ezehlukeneyo.

Amaphilisi akulezi insuku atholakala emakinika, ezibhedlela izinkulu kanye lasemakhesi. Amaphilisi la ayelapha izifo ezehlukeneyo, anathwa ngabantu abadala

Amaphilisi akulezi nsuku atholakala emakilinika, ezibhedlela kanye lama khemisi, amaphilisi la asetshenziswa ngabantu abadala ukwelapha izifo ezifana lobuhlungu ngaphansi esiswini kanye lokunye okutshiyeneyo okugoqela inkantsho.

Amaphilisi akulenzi insuku asegabheni elimhlophe angatholakala emekilinika, ezibhedlela loba emakhemesi, amaphilisi la phakathi kwegabha alikhulu asetshenziswa ngabantu abadala

Amaphilisi akulezi insuku. Atholakala emakhemisi, emakilinika, loba ezibhedlela ezinkulu. Amaphilisi la asetshenziswa ukwengeza igazi emzimbeni. Ukwenza itshukeka lilingane, kanye lokunye okwehlukeneyo.

Imithi yakulezi nsuku etholakala ema kilinika , ema Chemistry kumbe ezibhedlela ezinkulu. Imithi Le iyelapha kakhulu ukukhwehlela ikakhulukazi abantu abalo phepha oluwomileyo iyelapha

Amaphilisi akulezinsuku ayelapha izifo ezehlukeneyo atholakala ezibhedlela ezinkulu, emakhemesi kanye lasemakilinika. Amaphilisi la anathwa ngabantu abadala.

Amaphilisi akulezi nsuku atholakala emakhemisi emakilinika kumbe ezibhedlela ezinkulu amaphilisi la angasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

amaphilisi ayimhlohlobo eyehlukeneyo kukhona amhlophe aluhlaza tshoko aligolide amnyama kanye lamanye ayehlukeneyo amaphilisi la ayelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu

Imithi yakulezinsuku engatholakala emakilinika, emakhemisi loba ezibhedlela ezinkulu. Imithi le iyelapha ngokugcotshwa emizimbeni yabantu abagulayo.

Amafutha akulezi insuku alemibala eyehlukeneyo. Amanye amnyama amanye aligolide amanye aluhlaza okwesibhakabhaka amanye alithanga. Ayasetshenziswa ngabantu abehlukeneyo.

Imithi yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu, emakhemisi kumbe emakilinika. Umuthi le iyelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu iphakathi embodleleni emhlophe.

Amaphilisi akulezi insuku atholakala emakilinika kumbe ezibhedlela loba emakhemisi, amaphilisi la asetshenziswa ikakhulu ngabantu abadala ngokuwahlafuna ayelapha izifo ezinengi.

Amaphilisi akulezinsuku ayehlukeneyo ngemibala. Amanye aluhlaza okwesibhakabhaka, amanye abomvu agabaniswe lokumhlophe. Amanye aluhlaza tshoko. Ayelapha izifo ezitshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala emakhemisi, ezibhedlela ezinkulu kanye lasemakilinika. Amaphilisi la alombala olithanga oqunywe ngombala omhlophe aphuma phakathi kwebhokisi elilombala oyisibhakabhaka oqunywe ngomhlophe.

Imithi yakulezi insuku etholakala ezibhedlela kanye lemakilinika, esetshenziswa ngokugcotshwa lapho okuyabe kubuhlungu khona loba lapho okuyabe kulenkinga khona ,iyelapha kakhulu .

Amagabha amaphilisi akulezi nsuku alombala omhlophe abhalwe ngamabala amnyama kanye labomvu. Amaphilisi la angatholakala emakilinika, ezibhedlela ezinkulu kanye lasemakhemisi.

Imithi yakulezi nsuku etholakala emakilinika, ezibhedlela ezinkulu kanye lasemakhemisi. Imithi le ingasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Amaphilisi akulezi nsuku atholakala emakilinika loba ezibhedlela angayelapha izifo ezehlukeneyo amaphilisi la amhlophe ngokombala aphuma ebhokisini elimhlophe elilamabala aluhlaza.

Amaphilisi akulezi insuku atholakala ezibhedlela lase makilinika, amaphilisi la asetshenziswa ngabantu abadala ayanceda kuzifo ezifana lezifo zenhliziyo.

Amaphilisi akulezinsuku ayelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu. Amaphilisi la angatholakala emakilinika, esibhedlela esikhulu loba emakhemisi.

Imithi yakulezi insuku iphakathi kwebhokisi elimhlophe elilamabala aluhlaza nge bhodlela ecazimilayo oliluhlaza tshoko. Imithi le ingasetshenziswa ukwelapha izifo ezihlukeneyo emzimbeni yabantu.

Amaphilisi eyehlukeneyo, alemibala eyehlukeneyo njalo eyelapha izifo ezehlukeneyo amanye abomvu ngokombala amanye aluhlaza tshoko amanye amhlophe angatholakala ezibhedlela kumbe emakilinika.

Amaphilisi akulezi nsuku atholakala emakilinika loba ezibhedlela, amaphilisi la engasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu zitholakala ezibhedlela kunye lemakilinika.

Imithi yakulezi nsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu emakilinika kanye lemakhemesi imithi le ingasetshenziswa ngabantu abadala beselapha amehlo ngokuthontisela elihlweni.

Umuthi wakulezinsuku otholakala ezibhedlela, emakhemisi kanye lemakilinika, umuthi lo! uyelapha izifo ezehlukeneyo ebantwini abadala. Uthengiswa ulesipimo sokunatha ukuba unatha isipimo esingakanani

Imithi yakulezi insuku itholakala ezibhedlela ezinkulu emakilinika loba emakemesi imithi le ingasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo isebenza kakhulu ebadaleni.

Umuthi wakulezinsuku otholakala ezibhedlela kanye lemakhemisi umuthi lo usetshenziswa ukuvikela imiyane ukuthi ingalumi abantu.

amaphilisi akulezinsuku atholakala emakliniki ezibhedlela kanye lemakhemisi amaphilisi la asetshenziswa ngabantu abadala ayelapha izifo ezehlukeneyo

Imithi yakulezinsuku etholakala emakhemisi ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilinika imithi le iyelapha Ukukhwehlea isetshenziswa ikakhulu kazi ngabantu abadala

Umuthi wakulezi insuku otholaka ekilinika kumbe ezibhedlela ezinkulu. Umuthi lo uyelapha kakhulu abantu abadala abakhwehlelayo ikakhulu abalophepha olomileyo.

Amaphilisi akulezinsuku alombala oyinsundu amaphilisi la alebhokisi elimhlophe eliqunywe ngoluhlaza ngaphansi, angatholakala esibhedlela eklinika loba emakhemisi, ayelapha abantu abadala.

Ibhokisi elilombala omhlophe laqunywa ngombala oluhlaza tshoko litholakala lilamaphilisi ezikhathini ezinengi. Amaphilisi la ayelapha izifo ezehlukeneyo ezifana lokulunywa emzimbeni, ukutshisa komzimba okwedlulileyo kanye lokunye.

Imithi eyehlukeneyo eyakulezi insuku. Eminye ibomvu, eminye iluhlaza tshoko. Imithi le ingasetshenziswa ukwelapha izifo ezifana lamaphapho.

Amambhodlela amane alamanzi. Amanzi la yiwo asetshenziswa ukufakwa emizimbeni yabantu, ikakhulukazi abagulayo asebephela amandla. Kusetshenziswa amanzi lawa ukuze bathole amandla.

Imithi emincinyane eyehlukeneyo eyabantwana eyelapha izifo ezehlukeneyo itshiyene ngokombala eyinye isemabhokisini alithanga amanye aluhlaza amanye abomvu amanye ayisibhakabhaka njalonjalo.

Abesilisa ababili abahlezi phansi. Omunye ubambe ikhanda okutshengisa ukuba kukhona okumhluphayo kumbe okungamlalisi kuhle. Ngakho ke lo ohlezi phambi kwakhe ongaba ngowezempilakahle umnika izixwayiso kanye le zeluleko

Abafundi abancinyane abemfundo yezinga laphansi bakhanya ukuba basekilinika kumbe basendlini yabo yokudlalela. Phakathi kwabo kukhona omileyo ongabe kunguye obagcinileyo loba obakhangeleyo.

Abesilisa labesifazane abafanekisiweyo kubhakane elikhulu okukhanya ukuba kukhona imikhankaso eyezempilakahle ababeyiyenza ngomnyaka ka2022.

Abantwana besikolo abancinyane abangaba ngabantwana abangaphansi kweminyaka elitshumi kusiya phansi baphakamise amafulegi elizwe labo okukhanya ukuba kukhona umkhankaso kade usenziwa lapho.

Abantwana abancinyani abezemfundo yephansi, bayadlala emjingweni yabo. Bagqoke impahla ezilombala wesibhakabhaka lokuluhlaza tshoko okutshengisa ukuba yiyunifomu yabo.

Umntwana olele ebhentshini eliphandle okutshengisa ukuba kusesibhedlela kumbe eKilinika. Umntwana lo kukhanya ukuba uyagula. Kukhona owesifazana ohleziyo onguye omthatha ukuba kubonakala umzimba utshisa okungakanani.

Umntwana omncinyane ongaba leminyaka elitshumi unathiswa umuthi osembodleleni emnyama. Umuthi wakulezi insuku, sokungabe kukhona akwelaphayo loba akuvikelayo ukuze angaguli.

Abantwana abancinyane abangaba leminyaka engaphansi kweminyaka elitshumi bahlezi ecansini bathwele amagajana abo okudlalisa okukhanya ukuba yindawo yabo yokudlalela leyi.

Owesilisa uhlaba umntwana omncane ophethwe ngewesifazana ijekiseni okutshengisela ukuba ukhona umkhuhlane amelapha wona loba awuvikelayo ukuthi ungahlaseli umntwana lo omncane.

Abantwana abancinyane abangaba leminyaka engaphansi kweminyaka elitshumi lenhlanu bayadlala emanzini besebenzisa izinto zokudlalela emanzini kukhanya bebezozikholisela lapha bezikhiphile

Itafula labomongikazi elamabhokisi amaphilisi ayehlukenyo kanye lebhokisi lama mask ngemva kwetafula kukhona abesilisa labesifazana abahlezi phansi okukhanya ukuba balande ukuzokwelatshwa lapha

Abantu besifazana ababili lomntwana oyedwa, lowo omunye owesifazana otshengisa ukuba engabe esebenza kwabezempilakahle uhlola umntwana okhanya ukuba ufuna ukumelapha.

Umntwana omuncinyane okhanya ukuba usanda kuzalwa, ugoqelwe ngezambiya okutshengisa ukuba uzilalwe namuhla.

Ibhakani elikhulu elitshengisa ukuba kukhona umkhankaso owenziwayo endaweni leyi okuhambisana lokwe zempilakahle kukhona abantu abafanekisiweyo ebhakanini

Owesifazana ogqoke isigqoko esilamabala abomvu uchaye izandla okutshengisa ukuba kukhona akhuluma ngakho ngemuva kwakhe kukhona imithi yakulezi insuku ehlukeneyo etshengisa ukuba kuse khemesi.

Owesilisa ogqoke impahla ezitshengisa ukuba ngowezempilakahle uhlaba owesifazana ijekiseni lokuthatha igazi engalweni. Owesilisa oseceleni ukhanya yena usehlatshiwe.

Ikhabathi lamaphilisi, imithi kanye lokunye okwelapha izifo ezitshiyeneyo. Ukhona obambe ibhokisi lamaphilisi, okukhanya kuba kungabasekhemisi lapha.

Umuntu othwele amaphilisi uwafake kugilavu elilombala oyisibhakabhaka wona amaphilisi amhlophe nke aphuma embhodleleni elombala obundikindiki.

Owesilisa ohlola lo oleleyo indlebe yakhe emhlola ngomtshina wakulezi insuku emhlola elele okukhanya ukuthi ubelimele

Owesilisa ohleziyo endlini elemitshina eyimihlobohlobo etshiyeneyo kukhanya ukuba kukhona akuhlolayo emtshineni lo osokungaba kuhambisana mayelana lezempilakahle.

Abantu ababili abamileyo, omunye uguqile okutshengisa ukuba ngabezempilakahle. Babamba lo olele phansi idolo, okutshengisa ukuba engabe elimele eyenza ezemidlalo loba engozini yemota.

Owesifazana ogqoke njengoDokotela ugaxe entanyeni umtshina wakulezinsuku osetshenziswa ukulalela ukuba inhliziyo itshaya kangakanani phambi kwakhe kukhona ingcebethu elezithelo ezitshiyeneyo

Owezempilakahle ogqoke impahle ezokuba ngezomsebenzi uhlola lo owesilisa ohlezi phansi ekhamisile kukhanya ukuba ungabe emhlola amazinyo kumbe umphimbo ngoba ukhamise umlomo.

Umuntu wesilisa olele embhedeni waxhunywa emtshineni uhlolwa yilaba abesifazane abame emakhanda akhe ababili abayibo abamxhume emtshineni lo ukuze ehlolwe ukuba kuyini okumbulalayo.

Abezempilakahle abamileyo phakathi kwendlu etshengisa ukuba basesibhedlela kumbe ekilinika, kukhona oyedwa owesilisa labesifazana ababili. Bagqoke impahla ezilombala ofananayo omunye uthwele umntwana omncinyane.

Igedi lekhemisi elilamaluba amahle alombala oluhlaza tshoko. Egedini lapha kukhona ibhakane elikhulu elitshengisa ibizo lekhemisi le, eceleni kukhona utshani obuluhlaza obokucecisa.

Ikhabothi elilamabhokisi emithi etshiyeneyo okwembala kanye lokokusebenza amaphilisi la atholakala emakhemisi ezibhedlela ezinkulu kanye lasemakilinika angayelapha izifo ezihlukeneyo.

Amabhokisi amaphilisi ayehlukeneyo .Amanye amhlophe , amanye aluhlaza , amanye alithanga. Amaphilisi la engatholakala ezibhedlela, emakilinika loba emakhemisi. Alamaphilisi ayelapha izifo ezehlukeneyo.

Ikhabothi elilamaphilisi lemithi yakulezinsuku eyehlukeneyo okwembala kanye lokusebenza, kukhona eyokuxubha amazinyo, kukhona eyokunatha, kukhona eyokuhlikihlela, esingathi yikurabha kanye lokunye nje okuyehlukeneyo.

Ikhabothi elilama gilazi phakathi kukhanya amabhokisi amaphilisi ayimihlobo eyehlukeneyo awakulezinsuku kanye lemithi yakulezinsuku okutshengisa ukuba kungaba sekhemisi la.

Umnyango wekhemisi owenziwe ngamaluba amahle aluhlaza eceleni kukhona utshani bokucecisa obuluhlaza emnyango lapha kukhona ibhakane elibhalwe ibizo lekhemisi le.

Ingaphandle yekhemisi enkulu ibhaliwe ibizo phandle lapha ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka, eceleni komduli kupakiwe izimota ezilombala eyehlukeneyo kulalesihlahla esikhulu esilamahlamvu aluhlaza.

Ikhabothi elilemithi, amaphilisi kanye lokwehlukeneyo okwezempilakahle okwamalanga lawa akulezinsuku. Kukhanya ukuba lapha kusekhemisi amaphilisi loba imithi le yelapha izifo ezehlukeneyo

Amabhokisi amaphilisi alembala eyehlukeneyo amanye amhlophe, amanye alokuluhlaza lokulithanga, amaphilisi la engatholakala emakhemisi, ezibhedlela ezinkulu, loba emakilinika. Ayelapha izifo ezihlukeneyo.

Ibhakane elikhulu elitshengisela ukuba kukhona isbhedlela esikhulu lapha esiyiso esifundisa abafundi abafundela ukuba ngo dokotela kumbe omongikazi.

Ibhakani elikhulu elitshengisa ukuba lapha kuseklinika. Ibhakani leli libhaliwe ibizo leklinika lokuthi iklinika leyi ayivalwa, ivulwa mtshokotsho kanye lenombolo zocingo zekliniki.

Ikhabathi elitshengisa ukuba kusekhemisi lapha. Kukhona imithi lamaphilisi okwalezinsuku okwehlukeneyo kanye lamapholiji abantwana lochago labantwana.

Ibhakane elikhulu elise gedini lekilinika . lbhakane leli lile mifanekiso eminengi etshiyeneyo . Libhaliwe ibizo lekilinika lezinto ezitholakala kule ikilinika .

Amabhokisi amaphilisi ayehlukeneyo okombala atholakala ezibhedlela ezinkulu, emakhemesi kanye lasemakilinika. Amabhokisi la awamaphilisi angasetshenziswa ukwelapha izigulane ezehlukeneyo.

Abesilisa labesifazana abaphakathi emphakathini nje. Kukhanya ukuba kulomkhankaso oyenziwayo la. Kukhona okhothemeyo ,ovule isikhwama esilamaphilisi lemithi yakulezinsuku eyehlukeneyo. Kukhanya kukhona abahamba bekwelapha abantu.

abesilisa kanye labesifazane abathwele ibhakane okukhanya ukuba bayenza umkhankaso emphakathini owabezempilakahle okungumkhankaso ongabe kulokumemetheka kwegcikwane elithize

abesilisa labesifazane abagqoke impahla ezimhlophe bame eceleni kwamabhakane amabili amakhulu okutshengisa ukuba bebesiyayenza imikhankaso yezempilakahle ngemuva kwabo kukhona abafundi abasendaweni yezemidlalo

Abesilisa ababili abamileyo loyedwa ohlezi phansi. Abamileyo bagqoke impahla ezifananayo okutshengisa ukuba basebenza ndawonye sokungaba ngabezempilakahle kukhona umkhankaso abawenzayo.

Abesilisa kanye labesifazane abenze udwendwe beqonda emuntwini wezempilakahle ohlezi pansi. Phezu kwetafula kukhona amanzi kanye lebhokisi elilamagilavu.

Abesilisa kanye labe sifazana bahlezi phansi okukhanya kuba kukhona abaxoxisana ngakho okuhambisana lezempilakahle. Ngemuva kwabo kukhona ibhakane elikhulu elitshengisa ukuba kukhona umkhankaso.

Abesilisa abahlezi etafuleni ezitulweni eceleni kwabo kukhona ibhakane elikhulu elitshengisa ukuba kukhona umkhankaso abewenzayo owezempilakahle.

Abesilisa abathathu lowesifazana oyedwa. Bamile phambi kwamabhakani amakhulu. Atshengisa ukuba kukhona umkhankaso mayelana lokuvikelwa kwegcikwane leCovid 19.

Abesilisa labesifazana abamileyo eceleni kwamabhakani okutshengisa ukuba ngawomkhankaso owezempilakahle bamile, bagqoke izimpahle ezilombala omhlophe phezulu.

Abesifazana abathwele abantwana ezandleni abantwana abancinyane ,Abantwana laba bathelelwa uchago emankomitshini okukhanya ukuba yisikhathi sabo sokuba banikwe okokunatha.

Abesifazana abahlezi phansi baqhutshelwa ukudla ngulo omileyo okutshengisa ukuba engabe esebenza kwezempilakahle osokungaba kukhona umkhankaso akade bewenza kule indawo.

Abesilisa labesifazane abahlezi phakathi kwendlu enkulu esingathi yiholu phambili kwabo kukhona izingwalo entanyeni zabo bagaxe okuyikho okulamabizo abo kukhanya ukuba kukhona umkhankaso wezempilakahle abawenzayo.

Abantu abamileyo okukhanya ukuba ngabe zempilakahle abame phambi komtshina osetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola ukuba umuntu mude loba mfitshane okungakanani.

Abesifazana ababili abamileyo bagonana bami phambi kwefulegi yelinye ilizwe okutshengisa ukuba sekungani yelizwe okuyilo abaphila kilo.

Ibhakane elikhulu litshengisa ukuba kukhona umkhankaso othize owenziwayo elizweni lase Rwanda okuhambisana lokwezempilakahle.

Ibhakane elikhulu elitshengisa abantu abathwele izindlela zokuvikela abantu nxa besiya emacansini ukuze bangatholi imikhuhlane ethelelwana ngokuye macansini

Umtshina omncinyane wakulezinsuku otholakala ezibhedlela ezinkulu osetshenziswa ngabesifazana ukuze bavale inzalo baze bavule lapho sokufisa bona ukuthi babelabanye abantwana.

Owesifazana uhlezi phansi phambi kwakhe kukhona owesilisa okhanya ukuba nguye osebenza kwezempilakahle, phambi kwalo owesilisa kukhona ikhompuyutha. Owesifazana ukhanya elalele ngobunono obukhulu okutshengisa ukuba kukhona izixwayiso azinikwayo mayelana lezempilakahle.

Abantwana abancinyane ababili abafananayo njalo abalinganayo osekungaba ngamawele bahlezi phansi phambi kwabo kukhona umganu okutshengisa ukuba baqeda kudla.

Owesifazana ohlezi phansi, oxhunywe emitshineni, eceleni kwakhe kukhona ababili abatshengisa ukuba basebenza kwezempilakahle, abayibo abamncedisayo ekumelapheni lapha.

Abesilisa labesifazana abathwele amabhakane okutshengisa ukuba kulomkhankaso abawenzayo abawenza emphakathini lapha.

Umntwana omncinyane olele embhedeni, umbheda otshengisa ukuba kusesibhedlela lapha, eceleni kwakhe kukhona owesifazana okungaba nguye umzali womntwana lo oleleyo

Abesifazana abahlezi phansi phambi kwabo kukhona imifanekiso esemaphepheni eyehlukeneyo okutshengisa ukuba kungaba yinto abaxoxisana loba abafundisana ngayo ehambisana leze mpilakahle

Intombazana esikhulakhulile engaba leminyaka elitshumi lanhlanu kusiya phansi ithwele izikhava ngozi ezisendlini okutshengisela ukuba angabe ephiwe ngabezempilakahle.

Abesifazana abamileyo abathwele izikhavangozi, bame bakhangela phambili ngapha okutshengisa ukuba bebethathwa umpikitsha ngumuntu onguye obanike lokhu kunguhlelo lomkhankaso othize.

Ibhakane elikhulu elikhuluma mayelana lokuhlanzeka kowesifazana nxa esiya ensukwini zenyanga yonke okungabe kukutshengisa ukuba ungayenza kanjani .

Abantwana ababili abancinyane abangaba leminyaka engaphansi kweminyaka emithathu. Bahlezi phansi phambi kwabo kukhona umganu oluhlaza okhanya ulokudla phakathi otshengisa ukuthi kade besidla. Abantwana laba babukeka bengamawele.

Abafundi befundo yezinga laphezulu esingathi ngabeSecondary bayafundiswa lapha ngabezempilakahle mayelana lezifundo zokuthi bengaziphatha njani ukuze behlale behlanzekile izikhathi zonke.

Owesilisa oguqe phansi ogqoke impahla zokuzivoxavoxa okutshengisa ukuba engabe eyenza ngezemidlalo, ugqoke amathenisi amhlophe ibhulugwa elimnyama kanye levesi emnyama engabe eyenza ngezemidlalo njalo.

umuntu owelule isandla sakhe wasefaka okutshengisa ukuba ngumuthi lwana oqandayo osetshenziswa ikakhulukazi ngabayenza ngezemidlalo nxa sebelimele

Owesilisa ohlezi phansi ugqoke impahla zokuzivocavoca okutshengisa ukuba kukhona akade ekwenza ngokuzivocavoca loba okuhambisana lezemidlalo. Idolo ulivale ngesincediso esisetshenziswa ngumuntu olimele idolo.

Imitshina yakulezi nsuku esesandleni sokudla efakwe yenza udwendwe, kuthi esandleni sokunxele kukhona izithelo ezihlukeneyo ezigoqela ama"banana" lama aphula.

Ibhakane elikhulu elitshengisa izindlela umuntu angazelula ngazo, eselula izandla, ingalo, kanye lezinto ezinengi, inyawo, kanye lokunye okwehlukeneyo ukuze umzimba usebenze kuhle.

Owesilisa othwele imbodlela ekhanyisa phakathi ilamanzi kukhanya ukuba amanzi la uyawanatha sengabe eyenza ngezemidlalo ukuthi ubephumula ngesikhathi enatha amanzi la.

Owesifazana ogqoke impahla zokuzivoxavoxa, ukhotheme wabamba amadolo okutshengis' ukubana kukhona akade eezivoxavoxa ngakho kwasokumenza wadinwa, ngakhoke usaphumula.

imitshina emicinyane yakulezi insuku etholakala emakilinika ezibhedlela kanye lasemakhemisi esetshenziswa ngabezempilakahle ukwelapha kanye lokuhlola imikhuhlane izigulane emzimbeni yazo

Abesilisa labesifazana abathwele amabhuku ezandleni zabo. Ababili bakhanya beqhawulana ukutshengisa ukuba besebeqeqetsha ezifundweni ezihambisana lezempilakahle akade bezenza.

imitshina emincinyane eyakulezinsuku etholakala ezibhedlela emakilinika loba endaweni ezinjengamakhemesi ezisebenza ngokwezempilakahle iyasetshenziswa ukuhlola kanye lokwelapha abagulayo

Imitshina emincinyane eyakulezi nsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lemakilinika, imitshina le isetshenziswa ngomongikazi kumbe odokotela ukuhlola kanye lokwelapha izigulane.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu esetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi ixhunywe emzimbeni yezigulane ukuze kubonakale ukuba inkinga ingaphi

Imitshina yakulezi nsuku emincinyani egoqela umtshina okuhlola ukuba inhliziyo itshaya njani ,umtshina wokuhlola ukuba umuntu igazi litshisa okungakanani kanye leminye nje eyehlukeneyo esetshenziswa ezibhedlela .

Abantu ababili abahlezi phansi okukhanya kungabantu besilisa. Oyedwa wabo othwele umakhalekhukhwini, okukhanya ukuba kukhona akutshengisa lo oseceleni okungabe kuhambisana lezempilakahle.

Imitshina emincinyane yakulezinsuku etholakala ezibhedlela kumbe emakilinika esetshenziswa ngabeze mpilakahle okungaba ngodokotela kumbe omongikazi ukuhlola kanye lokwelapha izigulane

Abesilisa abaphakathi kwendlu ebonakala ukuba yikilinika kumbe isibhedlela esikhulu. Bagqoke impahla ezitshengisa ukuba ngabezempilakahle. Eceleni kwabo kukhona imitshina emikhulu esetshenziswa ukuxhuma ebantwini.

Imitshina emincinyane yakulezinsuku, lamaphilisi lesikhwama, lamaphilisi, ibhanditshi lokunye nje okuhlukeneyo. Zonke izinto lezi uyazithola ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilinika.

Isihlahla esilombala oluhlaza tshoko, esingatholakala egangeni, singasetshenziswa ukwelapha izifo emzimbeni yabantu abagulayo. Kusetshenziswa impande kumbe amaxolo loba amahlamvu azo.

Isihlahla esilombala oluhlaza tshoko esingatholakala egangeni isihlahla lesi singumuthi nxa siyenzwe kuhle zincitshi ezazi imithi yesintu ukwelapha izifo ezihlukeneyo emzimbeni yabantu.

Izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko zingasetshenziswa ngabezempilakahle ukwelapha izigulane kusetshenziswa ngabantu abazi kuhle ukusebenzisa imithi yesintu kungaba zimpande kumbe amahlamvu aso.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza zingatholakala egangeni, zisetshenziswe la njengemithi yesintu. Zisetshenziswa zingcitshi ezazi ukulungisa imithi yesintu.

Isihlahlakazana esilombala oyiphephuli singasetshenziswa njengesihlahla sokucecisa kumbe sisetshenziswe njengomuthi wesintu oyelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni wabantu abagulayo.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza esilamahlamvu aluhlaza labantwana abaluhlaza Isihlahlakazana lesi siyatholakala egangeni ezikhathini ezinengi singumuthi kakhulu oyelapha isisu nxa uhlafuna impande yaso .

Izihlahla ezilimbala oluhlaza tshoko ezisegangeni zilamaluba amhlophe izihlahla lezi zingasetshenziswa zingasetshenziswa ukuyelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko, esingasetshenziswa ukuba ngumuthi wesintu. Kusetshenziswa amahlamvu aso kumbe impande zaso. Isihlahla lesi siyatholakala ikakhulu emagangeni.

Izihlahlakazana esilombala oluhlaza ezingasetshenziswa zingcitshi ezazi imithi yesintu ukwelapha abagulayo kusetshenziswa amahlamvu kumbe impande zalesisihlahla.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko, esiseceleni komduli. Singasetshenziswa ukucecisa loba sisetshenziswe njengo muthi wesintu kusetshenziswa impande kumbe amahlamvu aso zingcitshi ezikwazi ukulungisa imithi yesintu.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko lamaluba amhlophe kanye lalithanga, zingasetshenziswa njengezihlahla zokucecisa kumbe zisetshenziswe njengemithi yesintu kusetshenziswa amaxolo, impande kanye labantwana bazo.

Umbida oluhlaza tshoko osetshenziswa njengesitshebo. Umbhida lo abanye bayawasebenzisa amahlamvu aso bawagxobagxobe bathontisele emehlweni uyelapha.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko, zisegangeni. Lezi zihlahlakazana ziyathathwa, zigigwe, ziyenziwe impuphu, besokusiba ngumuthi owelapha izifo ezehlukeneyo.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza. Eceleni kwazo kukhona utshani obuluhlaza tshoko, obokucecisa. Izihlahlakazana lezi zingasetshenziswa ukwelapha abagulayo kusetshenziswa amahlamvu, amaxolo, kumbe impande zaso.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko. Singasetshenziswa njengomuthi wesintu, kusetshenziswa amahalamvu, impande, kumbe abantwana baso ukwelapha abantu abagulayo.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko esingasetshenziswa njengeluba lokucecisa kumbe sisetshenziswe njengomuthi wesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Amafutha okugeza inwele abizwa ngokuthi shampoo, amafutha lawa ayenziwe ngesihlahla esibizwa ngokuthi yi alo kusetshenziswa umsobho waso isihlahla lesi singumuthi njalo.

Amafutha awokugcoba ijwabu asegabheni elimnyama ayenziwa ngezihlahla. Amafutha la ayancedisa abantu abala majwabu awomileyo loba adabukayo ukuze abebutshelezi .

Igabha elilezixubho ezimbili phakathi. Phakathi kwegabga leli, kukhona, eceleni umuthi wokuxubha amazinyo. Kanye lamathawulo okugeza.

Izigubhu ezilombala omhlophe olesivalo esiluhlaza, omhlophe olesivalo esilithanga Kanye lolithanga olesivalo esiyinsundu. Izigubhu lezi zilemithi eyenziwe ngesihlahla esibizwa ngokuthi yi aloe .

... silisa labesifazana abakhanya besendaweni ye yokulima, bagqoke impahla ezitshengisa ukuba ngezomsebenzi phambi kwabo kukhona itharakitha okukhanya ukuba yiyo estshenziswayo lapho.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko, esingatholakala egangeni. Isihlahlakazana lesi singasetshenziswa zingcitshi ezazi ukulungisa imithi yesintu kusetshenziswa amaxolo, impande loba amahlamvu aso ukuze selaphe izigulane ezehlukeneyo.

Umuthi wesintu oyelapha izifo ezihlukeneyo phakathi kwegabha elilombala omhlophe kwafakwa iphephanyana elibomvu umuthi lo ungelapha izifo ezinengi emzimbeni yabantu abagulayo.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala emakhemisi lendaweni ezehluleneyo amaphilisi la athengiswa eyenziwe ngizihlahla ezehluleneyo ezingaba yizihlahla eziyimithi yesintu

Isigumbu esilombala omhlophe nke lesivalo esibomvu sibhalwe ngamabala abomvu isigubhu lesi silomuthi wesintu owenziwe ngesihlahla esibizwa ngokuthi yi aloe kumbe isikabakaba.

Amafutha akulezinsuku atholakala emakhemesi kanye lezitolo ezithengisa amafutha, amafutha la ayenziwe ngezihlahla zesintu ayelapha izifo esihlasela ijwabu.

Isihlahlakazana esilombala olithanga iluba laso, sona siluhlaza, singasetshenziswa njengeluba lokucecisa kumbe sisetshenziswe njengomuthi wesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu.

Umuthi wesintu ophakathi kwephetshana elilombala olithanga, okukhanya ukuba ngamaxolo loba impande ongelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo. Umuthi lo wenziwa ngabantu abakwaziyo ukwetha imithi yesintu.

Umuthi wesintu ophakathi kwephepha elilombala olithanga wona umnyama umuthi lo ungasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo wona wenziwe ngezihlahla kungabe kusetshenziswe impande amaxolo loba amahlamvu.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko ezingasetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo kusetshenziswa amahlamvu, amaxolo loba impande zaso.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko , eziphansi eziqunywe kuhle ezitshengisa ukuba zingabe zise "femu"lapho okulinywa khona izihlahla kumbe zisemasimini abantu , izihlahla lezi ziyasetshenziswa njenge mithi yesintu

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza, zingasetshenziswa njengesitshebo okubizwa kuthiwa ngucucuza, kumbe zisetshenziswe njengomuthi wokwelapha amehlo okuthontiselwa umsobho wazo.

Imithi yesintu eyehlukeneyo, okunye zimpande, amaxolo, amahlamvu ogigiweyo, eyehlukeneyo eminye isemasakeni eminye isemabhokisini. Imithi le itholakala egangeni.

Imithi yesintu efakwe phakathi kwemiganu ebunjwe ngodaka. Kukhona amaxolo, amahlamvu, abantwana kanye lempande. Eceleni kukhona othwele ingiga okukhanya ukuba nguye obegiga imithi le.

isihlahlakazana esiwonyisiweyo okukhanya kuwo amahlamvu aso eluhlaza tshoko sasesiwonyiswa siyasetshenziswa lesi sihlahla ukwelapha izifo ezehlukeneyo

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko lamaluba amhlophe singasetshenziswa izinto ezehlukeneyo okugoqela ukwelapha kanye lokusidla sinjalo sidliwa amahlamvu

Idamu elilamanzi phakathi. Amanzi la, akhanya engahlanzekanga ukuthi anganathwa. Eceleni kwedamu, kulotshani obuluhlaza, kanye lezihlahla, eziluhlaza tshoko!

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza tshoko siyasetshenziswa zingcitshi zesintu ukuyelapha besebenzisa amahlamvu kumbe impande

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko singa setshenziswa njenge luba lokucecisa kumbe sisetshenziswe ukuba sibe yisitshebo . Silamaluba amhlophe , isihlahla lesi siyatholakala egangeni.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko ezitholakala ikakhulu kazi egangeni zingasetshenziswa ngabantu abaziyo ukulungisa imithi yesintu ngamahlamvu azo loba ngamaxolo ukuze belaphe abagulayo.

Umfanekiso ogconiweyo otshengisa idirinki eyenziwa ngethanga kanye lekherothi. Ngaphansi kwayo kubhaliwe ukuze inathwa ukuze iyelapheni lokuthi inathwa kangaki ngosuku.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko, esingatholakala egangeni. Silamaluba aluhlaza lamanye amhlophe. Singasetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha izigulane.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko, singasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Sisetshenziswa zingcitshi ezazi imithi yesintu ziselapha ngamahlamvu kumbe impande zaso.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza lamaluba abomvu. Izihlahlakazana lezi zingasetshenziswa zingcitshi ezazi imithi yesintu zisebenzisa amahlamvu kumbe impande zazo loba amaxolo ukwelapha.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza. Izihlahlakazana lezi zingasetshenziswa njengemithi yesintu .Zitholakala egangeni. Kusetshenziswa amaxolo, impande kumbe amahlamvu azo. Lizingcitshi ezazi imithi yesintu.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza esiseceleni kwendlu singatholakaka egangeni ezikhathini ezinengi singumuthi siphinde sibe yisithelo siyelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu.

Imithi yesintu eyelaphayo kakhulu eyenziwe ngezinto ezifana lama aphula, amahanyanisi kanye lokunye okwehlukeneyo. Ingasetshenziswa ngabantu abakwaziyo ukuyenza imithi le ukuze belaphe abagulayo.

Isihlahla esisibiza ngokuthi yiAloe singumuthi siyelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni, kusetshenziswa lomsobho waso kungelatshwa inyamazana ezinjembuzi, inkomo kanye lamadonki.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza tshoko labantwana abahlangeneyo abaluhlaza kanye lababomvu singasetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha izinto ezehlukeneyo.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko singasetshenziswa ukucecisa lokwelapha izifo ezehlukeneyo ezigoqela imalariya

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko esibizwa ngokuthi yi alo singumuthi oyelapha izifo ezihlukeneyo kusetshenziswa umsobho waso.

Ilembu eliyendlalwe phansi, phezu kwelembu kwafakwa imithi okungamahlamvu, imithi le engasetshenziswa ukulapha izifo ezihlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Izihlahla zesintu ezehlukeneyo ezingumuthi eziphezu kwamaphepha lapha, ezinye kuthethwe amahlamvu ezinye abantwana okunye ingatsha, amaxolo kanye lempande. Izihlahla lezi zingasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko. Sesingasetshenzisa zingcitshi ezazi imithi yesintu ukulungisa imithi eyelaphayo kusetshenziswa amahlamvu, impande loba amaxolo alesi sihlahla.

Isihahlakazana esilombala oluhlaza tshoko lamahlamvu aluhlaza kungasetshenziswa njengomuthi wesintu ngabantu abakwazi ukulungisa izihlahla kusetshenziswa amahlamvu kumbe impande zesihlahla lesi.

Imifanekiso etshengisa amaluba ayehlukeneyo angasetshenziswa njengemithi yesintu. Kungasetshenziswa amahlamvu aso kumbe amaluba.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza labantwana abamnyama sandise ukutholakala ezindlini abantu besisebenzise njengesi hlahla soku cecisa ikanti singu muthi njalo uchago lwaso, ungasiqamula siyakhipha uchago, uchago lwakhona luyelapha.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko lamaluba alithanga singasetshenziswa ukucecisa kumbe sisetshenziswe njengomuthi wesintu. Usetshenziswa zingcitshi ezazi imithi yesintu. Kusetshenziswa amaluba azo loba impande kumbe amahlamvu.